Umusaani ekhaale khushalani ali khu, ikhaale busa ali khu ali khukana khutunga tsinanga ne khushalani khwene asambilekho alindilile khundulo khwayo khulikho tsibaafu

Umusaani ali mulyaato Ali khukangulula butimba khukhwitekhatekha khuwamba tsi'ngeni munyaza ali e'ngene

Inzukhi ili khubotokhelela kamaboyaana kesi yikhalakho no yakhola bùbuukhi, kamaboyaana kene kamakali.

Nabukubo ali mukunda ,nabukubo mwene ibonekhana nga I omumiliyu ate omulayi nabi

Kamato kimile khundulo khwe nyatsa kalindiliye bene bitse bingile bakafuke.

Bamaayi bekhaye bawambile tsisawaani , bafanile utuyori bali khulya i'burangisi wawe nayo iliyo babaana bikhaye naabo ba baloleleye ate bamaayi babene i bali khufayo ta

Ka metsi ka makali kali ukhwikha, ne ka metsi kene kali khubirakira mu mibaale kyimikali ni khu metsi khwene ikhwo khulikho bisaala bikali, bisaala bibonekhana bulayi bya green.

Nashililishe ikhaaye mwiroome kyomo uri manya mbo alindiyiye shiina amokele iliyo shesi alindilile khufuna.

Umusaani emile alolelele i'burangisi, umusaani wene oyo wakwalire i'saati yayironaka, akwalire ni mask khumunwa khwewe alolelele i'burangisi

Lugudo lwekamani luli mushifananyi lwabotokhelele tsinzu ni ligulu nalyo khundulo khwayo bili khulugudo khundulo